Ana Mai ane ana adodori vanokurudzirwa maningi kuti aende ezvana zvawo kuzvipatara kovhenekwa nekujungwa mitombo inodziirira matenda anotapuriranwa neasingatapurirwani kunyanyisa matenda anobata zvana zvidokozvo .

Vashandi ekubazi rezveutano vanokurudzirwa maningi kuti vapfeke zvivhara nyara nezvivhara muromo nezvivhara mwiri weshe kana veishanda neantu vanenge veirwara ngematenda ayani anotapurirwana.

Muntu weshe akuru neadoko ano kurudzirwa kakurutu kuti aende kuzvipatara kodo nhedzerwa nekujungwa mitombo yekudzivirira mikhuhlani isizi kujairikapi nemikhuhlani yakajairika kakurutu.

Mazuva anyamashi kwane matenda akati kuti asizi kujairikapi neakajairika kwemene ana mai ane ana nemuntu weshe ano kurudzirwa maningi kuenda kojungwa mitombo yekudzivirira matenda kuzv ipatara neku makiriniki.

Vashandi vekubazi rezve Utano, kunyanyisa madhokodheya nanamukoti anokurudzirwa kwemene kuti ashandise zvivhara nyara, zvivhara muromo ,nezvivhara hope nemwiriweshe veishanda naanhu vane matenda anota purirwana.

Ashandi ekubazi rezveutano anamukoti nemadhokotera anokuridzirwa kakurutu kuti vapfeke zvivhara miro nezvivhara muromo nazvi vhara nyara kana veishanda nevandu anenge ane matenda anotapurirwana

Muntu weshe pashi reshe tenderize unokurudzirwa maningi kuti adakarire kushamba nyara asati atanga kurya uyezve apedza kushandisa chimbuzi kudzivirira matenda akati kuti .

Muntu weshe uno kurudzirwa maningi kuti atembewo mitambo yakaita seku rumba kuitira kuti tingwinyise mwiri ne mishuna yeshe makodo zveshe ne tsinga ropa rihambe zvakanaka mu mwoyo.

Muntu weshe akuru neadodori kunyanyisa adodori naamai anemimba anokurudzirwa maningi kuti aende kuzvipatara nekumakirinika kodontedzerwa nekujunga mitombo yekudziwirira matenda.

Muntu weshe akuru nevadodori vanokurudzirwa maningi kuti vanhu vadakarire maningi keuenda kuzvipatara nemakiriniki kuovhenekwa nekujungwa mutombo yekud, ivirira matenda akati kuti.

Mazuwa anyamashi kwaane matenda akati kuti anokonzerwa nvezviro zvakasiyana siyana . Chimweni chiro chikurutu chinokonzera matendaya utsvina antu anokurudzirwa maningi kuti ageze nyara apedze kushandise chimbuzi.

Muntu weshe akuru neadodori anokurudzirwa maningi kuti adakarire kwemene kushamba nyara. Antu anokurudzirwa kushamba nyara asati arya chikafu nekushamba nyara zve kana abva koshandisa chimbuzi

Vashandi vekubazi rezveutano kunyanyisa madhokoteya nana mukoti anokurudzirwa maningi kuti vadakarire kwemene kupfeka zvivhara muromo kana nyara, zvivhara hope veishanda nevantu vane matenda anotapurirwana.

Vashandi vekubazi rezveutano kunyanyisa madhogodheya naana mukoti vanokurudzirwa kwemene kuti vapfeke zvivhara muromo, zvivhara nyara nezvivhara hope nemwiiri weshe pavanenge veishanda nevantu vanematenda anotapurirwana.

Mazuva anyamashi kwaanematenda akati kuti anokonzerwa ngezviro zvakasiyana-siyana. Antu weshe kunyanyisa anamai anemimba neana adoodori vanofanira kuenda koojungungwa mitombo kuzvipatarayo.

Mazuva anyamashi kwane matenda akati kuti. Antu anokurudzirwa kwemene kuti adzivirire matenda aya. Zvimweni zviro zvinokonzera matenda onavo utsvina antu ngaageze nyara eibva kuzvimbuzi nekugezazve asati arya.

Anamai naanababa anokurudzirwa kakurutu kuti vaende neana adoodori nevati kurei ana kuzvipatara nekumakirinika kundonhodzerwa nekujungwa mitombo yekudzivirira matenda.

Muntu weshe akuru ngeadodori anokurudzirwa maningi kuti vahambe weyienda kuzvipatara nekumakirinika kojungwa nekudonhedzerwa mitombo yekudzivirira matenda akati kuti anotapurirwana neasingatapurirwani.

Ikodzero yemuntu weshe kuti ange eirapwa kana arwara. Antu anokurudzirwa maningi kuti ahambe kuenda kuzvipatara nekundau dzinodetserwa antu anorwara kojungwa mitombo yekudzivirira matenda.

Ikodzere yemunthu weshe kuti ange aine utano hwakati mhorhyo, hurumende nevakuru emiganga anokurudzirwa maningi kuti awake zvipatara nemakirinika mundau dzeshe kuti vanthu vasahamba mimango mukurutu koorapiwa.

Vafundi, vafundisi nevashandi vekubazi rezvehutano ,madhogodheya naana mukoti anokurudzirwa maningi kuti ahambe ndawo dzeshe ,miganga yeshe beyi fundisa antu maererano nezvehutano hwakati mhoro.

Ikodzero yemunthu weshe nyika yeshe tenderere kuti amwe nekushandisa mvura yakachena hurumende inofanira kuaka zvibhorani zvakati kuti nezvinyuka zvinovharika kuti anthu ashandise mvura yakachena.

Vafundi, vafundisi nevashandi vekubazi rezve utano vano kurudzirwa kwemene kuti vahambe ndau dzeshe mumiganga yeshe veii fundisa antu maererano nezve utano hwakati mhorwo, kuti antu agare zvaka shamburika.

Ikodzero yemunhu weshe pashi reshe denderere, kuti arapiwe kana einge arwara, hurumende inokurudzirwa maningi kuti iake zvipatara nemakiriniki kundau dzeshe kuti antu asahamba mumango mukurutu.

Ikodzero yemuntu weshe kuti ange aine utano hwakahlamburuka hurumende inokurudzirwa kakurutu kuti iake zvipatara nemakirinika nendau dzekubetserwa antu anorwara dzakati kuti muganga yeshe.

Mvura yakachena ikodzero yemunhu weshe munyika yeshe ndau dzeshe muhurumende ndaakuru ega anokurudzirwa maningi kuti vavake ngekunasira zvinhu zvakanaka nezvinuka zvinovharika

Ikodzero yemuntu weshe pashi reshe tendere kuti ange aine hutano hwakati mhoryo. Hurumende inofanira kuaka zvipatara nezvikirinika zvakati kuti kuti anhu asahamba mimango mikurutu korapwa.

Ikodzero yemunthu weshe pashi reshe tenderere mumiganga yeshe kuti ange ane utano hwakati moryo ashandi ekubazi rezveutano anokurudzirwa maningi kuti ahambe ndau dzeshe eifundisa vanthu maererano ngezveutano hwakati moryo.

Kuzvikora zvefundo yekutanga nezvikora zvefundo yechipiri kungangwezve zvikora zvefundo yepadera dera kunokurudzirwa maningi kuti kunge kuine zvigubhugiya zvekugeza nyara peshe peshe kuti antu asabatwa ngezvirwere zvakaita sekorera.

Ikodzero yemuntu weshe, miganga yeshe, ndau dzeshe pashireshe tenderere kuti antu ange ane ruzivo maererano nezveutano. Ashandi ekubazi rezveutano anofana kuhamba ndau dzeshedzo veifundise antu.

Ikodzero yemuntu weshe, nyika yeshe, miganga yeshe pasireshe tenderere kuti ange aine hutano hwakati mhoryo. Ibasa rehurumende rekuti aake makiriniki anezvipatara zvakati kuti mumiganga yeshe.

Ikodzero yemuntu weshe Kuti abetsereke kuzvipatara kana einge eirwara. Hurumende inokurudzirwa maningi kuti iake zvipatara nemakirinika zvakati kuti mundau dzeshe nemiganga yeshe nyika yeshe tenderere.

Hutano hwendxondo hunofanirwa kosheswa kwemene. Muntu weshe akuru neadoko anofana kuenda kovhenekwa nekuti muntu asangana neutsekwende atsvake muntu ane hunyanzvi wekureketa naye kuti dambudzikoro iro ripere.

Hutano hwendxondo hwemuntu weshe kusanaganisira ana adodori neantu akuru hunofanira kuchengetedzwa kwemene. Muntu weshe unokurudzirwa kuenda kuzvipatara koovhenekwa nekutsvaka muntu wekureketa naye une unyanzvi.

Hutano hwe ndxondo huno fanira ku kosheswa maningi antu ano kurudzirwa kuti ayende ko reketa nge antu ane unyanzvi hukurutu kana munhu einge asangana ne tsekwende kuitira ku chengetedza utano hwe ndxondo.

Utano hwendxondo hunofanira kuchengetedzwa kwemene, zvirwere zvendxondo zvinobata antu eshe akuru neadoko kana muntu asangana nedambudziko unokurudzirwa maningi kuti atsvake muntu une unyanzvi wekureketa naye kuti adetsereke.

Utano hwendxondo hunofanira kukosheswa kwemene. Mazuva anyamashi kwanemikuhlani yepfungwa yawanda kwemene. Antu anokurudzirwa kuti kana asangana netsekwende atsvake muntu uneunyanzvi wekureketa naye.

Utano hwendxondo hunofanira kukoshesha kwemene. Muntu weshe unofanira kuenda koovhenekwa nekuti kana muntu asangana netsekwende aone muntu wekureketa naye. Kuti asanyanya kufunga nekufunganya kukurutu.

Mutoro wemuntu weshe pashi reshe tenderere kuti achengetedze ntaraunda dzatinogara dzakachena kwemene antu anokurudzirwa maningi kuti asime mumbuti nekunonga marara peshe peshe.

Anamai ane mimba nana mai anenge aine zvana zvitotori zvichangobva kubarwa nezvati kureinyana anokurudzirwa maningi kuti aende kuzvipatara nekumakiriniki nekundau dzinobetserwa antu anorwara kojungwa mitombo yekudzivirira matenda.

Hurumende inokurudzirwa maningi, kuti ake makirinika nandawu dzinodetserwa vantu vanorwarwa zvakati kuti miganga yeshe, kuitira kuti arwere asahamba mimango mukurutu veyenda kodetserwa kuretu.

Muzvipatara nemundau dzinobetserwa antu anorwara, kunokurudzirwa maningi kuti kunge kuine bazi nemapazi akasiyana-siyana, sekuti bazi raanamai anamai ane mimba, bazi reana adodori, bazi rearume ,zvichienda zvakadaroko.

Mumakirinika kuzvipatara nekundau kunodetserwa antu anorwara kunokurudzirwa maningi kuti kunge kuine ndau nezvigaro zvekuti antu anenge eirwara neanenge akamirira uta kubetserwa agare eizorora.

Vashandi vekubazi rezveutano madhokoteya naana mukoti anokurudzirwa maningi kuti ange ari antu anoziya mishando yavo kwemene kuti pavanenge veidetsera antu vadetsere antu ngeunyanzvi hukurutu

Ndau dzinobetserwa antu anorwara mumakiriniki nemuzvipatara munokurudzirwa kuti munge muine utsanana hwakahlamburika kwemene. Kuitira kuti pasakonzerwa zvirwere zvinokonzerwa ngeutsvina.

Zvipatara, mumakirinika nendau dzinobetserwa anhu anorwara, dzinokurudzirwa maningi kuti dzinge dziri ndau dzakachena kwemene, kuitira kuti pasatapurirwana matenda anokonzerwa ngeutsvina.

Ana mai anokurudzirwa maningi kuti atware ana awo eienda kuzvipatara koovhenekwa nekujungwa mitombo yekudzivirira matenda anobata ana adoodori kunyanya.

Kundau dzinobetserwa anhu anorwara mumakirinika nemuzvipatara dzinokurudzirwa maningi kuti dzinge dziri ndau dzakachena kwemene kuitira kuti pasakonzerwa matenda anotapurirwana anokonzerwazve ngeutsvina.

Ndau dzeshe dzinobetserwa anhu anorwara muzvipatara mumakirinika munokudzirwa maningi kuti kunge kune mibhedha ne maguza akaba anaka kwememen kuti anhu anorwara awatire panhu pakahlamburika.

Mazuwa anyamashi zviro zvabahlamburuka kweemitombo kuzvi kwane zvimuchini zvakagadzirwa ngeunyanzvi ukurutu zvekudetsera madhokodheya nanamukoti kuvheneka antu ngekurapa mikuhlani.

Kuzvipatara nemumakirinika nemundau dzeshe dzinobetserwa anhu anorwara, dzinokurudzirwa kakurutu kuti dzinge dziri ndau dzinorapa dzakachena, kuti pasakonzerwa zvirwere zvakaita sekorera zvinokonzerwa neutsvina.

Hurumende yeZimbabwe nevatungamiriri ekubazi rezveutano, anokurudzirwa maningi kuti kuwakwe zvipatara nemakirinika zvakati kuti, kuti antu asahamba mimango mukurutu veienda kuzvipatara nekundau dzinobetserwa antu anorwara.

Ana mai eana adodori anokurudzirwa kuti aende neana awo kuzvipatara nekumakirinika kovhenekwa nekujumgwa mutombo yekudzivirira mikhuhlane inobata ana adodori.

Ndau dzinobetserwa vantu vanorwara mumakirinika nemuzvipatara munokurudzirwa kakurutu kuti munge muine hutsanana hwakashamburika kwemene kuitira kuti pasakonzerwa mikuhlani inokonzerwa ngeutsvina.

Vafundi vekubazi rezveutano vanonge vechida kufunda kuita nadhokodheya naana mukoti anokurudzirwa maningi kuti kana aenda kuzvikora kwawoyo vagwinyisire yaampho vashande ngesimba reshe.

Vafundi vekubazi rezveutano vanenge veifunda vayani kuti vaite madhokodheya naamukoti vano kurudzirwa kwemene kuti kana vaenda kuzvikora kwawoyo vabaa gwinyisire yaamho veishanda ngesimba reshe.

Vafundi vefundo yepaderadera vanonga veifunda kuti vazoite vanadhokodheya nanamukoti vanobavakurudzirwa kwemene kuti kana vaenda kuzvikora kwawoyo vabaaafunde nesimba reshe kuti vazorape vantu zvakahlamburuka.

Vafundi vekubazi rezveutano vanenge veifunda kuti vaite madhokodheya naanamukoti kana ananyamukuta anokurudzirwa maningi kuti kana vaifunda vafunde ngeunyanzvi ukuru kuti vazodetsera vantu zvakanaka.

Atungamiriri ekubazi rezveutano nyika dzeshe pashi reshe tenderere anokurudzirwa maningi kuti vaite gungano veiungana veireketerana nekupangana nekupanana Mazano maererano nematenda anenga einesa kundau dzawodzo.

Vakuru vekubazi rezvehutano pashi reshe tenderera nyika dzeshe vanokurudzirwa maningi kuti vadhibane veireketa maererano nezvehutano ndau dzeshe nematenda anenge einetsa.

Pashii reshe tenderere atungamiriri ekumapazi nezveutano anokurudzirwa maningi kuti aungane gore Rega Rega eireketa nekubhuirana maererano nezveutano wakati moryo nematenda anonga einesa.

Utano hwekubara neutano hwepabonde hunofanira kukosheswa kwemene, muntu weshe kutangira kuana adodori ane ndxondo dzodhonza anokurudzirwa maningi kuti afundiswe ngezveutano hwepabonde neutano hwekubara.

Atungamuriri vekubazi rezvehutano pashi reshe tenderere nyika dzeshe memuganga dzeshe anofana kuita gungano gore Rega Rega veipanana mazano veireketerana maringe ngezvehutano weantu mundau dzawodzo.

Ndau dzinobetserwa antu anorwa muzvipatara nemumakirinika dzinokurudzirwa maningi kuti dzinge dziri ndau dzakahlamburika dzakachena kwemene. kuitira kuti pasakonzerwa mikuhlani yakaita sekorera.

Kuzvipatara nekumakiriniki kunofanira kunge kune mapazi akasiyana siyana anoita semapazi evana vadodori mapazi ekuno rapirwa madzimai nemapazi ekuno rapirwa arumbe zvakadaroko.

Zvipatara nendau dzinobetserwa antu anorwara dzinokurudzirwa maningi kuti dzinge dziri ndau dzakahlamburika kwemene. Ndau dzakachena dzisina tsvina kuti pasakonzerwa zvirwere zvakaita sekorera zvinokonzerwa ngeutsvina hukurutu.

Ndau dzinobetserwa antu anorwara muzvipatara nemumakirinika munokurudzirwa maningi kuti dzinge dzirindau dzakabaashongedzeka kwemene, ndau dzakabaachena, pasina marara kuti pasakonzerwa zvirwere zvinokonzerwa ngeutsvina.

Kuzvipatara, kumakirinika, nekundau dzinobetserwa arwere kunokurudzirwa maningi kuti pange paine motikari yekutwara arwere, kuarumbisa kuendesa kuchipatara kubva kumizi yawo, nekubva pane zvipatara zvidoko kurumbisa kuzvipatara zvikuru.

Anamai anemimba naanamai anezvana zvidoodori anokurudzirwa maningi kuti vadakarire kwemene kuenda kuzvipatara nekumakirinika koovhenekwa nekujungwa mitombo yekudziirira matenda kuana adoodiri.

Kuzvipatara nemakirinika nendawu dzinobetserwa vantu vanorwara, dzinokurudzirwa maningi kuti dzinge dzirindawo dzakashongedzeka kwemweni, dzakahlamburika dzisina marara kuti pasakonzerwa madenda anokonzerwa ngehusvina.

Mundau dzinobetserwa antu anorwara, muzvipatara kumakirinika, kunofanira kunge kuine motikari yekutwara arwere, kuarumbisa. kuchipatara, nekuarumbisa kubva pachipatara chimweni, kuendesa pane chimweni.

Ana Mai anokurudzirwe kakurutu kuti vatwate zvvana zvavo zvitotori nezvati kurei nyana kuenda kumakirinika nekuzvipatara kooti zvoojungwa nekudonhedzerwa mitombo yekudzivirira matenda.

Mundau dzinobetserwa antu anorwara, muzvipatara nemumakirinika, munokurudzirwa maningi, kuti munge muine mibhedha yakanasirwa zvakati moryo, nemaguza akachena, kuti antu anorwara awatire akaemera kubetserwa.

Zvipatara makiriniki nendau dzinobetsera anti anorwara dzinokurudzirwa maningi kuti pange paine motikari inotwara antu anorwara kuabvisa kumizi yavo kuvaendesa kuzvipatara ngekurumba kwemene .

Muntu weshe akuru neadoko vanokurudzirwa maningi kuti vaende kuzvipatara nekumakirinika nekundau dzinobetserwa antu anorwara kovhenekwa nekujungwa mitombo inodzivirira matenda ndiana mukoti.

Zvipatara nendau dzinobetserwa antu anorwara kusanganisira nemakirinika, dzinokurudzirwa kakurutu kuti dzinge dziri ndau dzakabachena kwemene kuti pasakonzerwa mikuhlani iyani inokonzerwa ngeutsvina ukurutu.

Mazuwa anyamashi zviro zvaba hlamburuka kwemene kuzvipatarayo nekumakirinika nekundau dzinodetserwe antu anorwara kwane zvimushina zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu zvekudetsera madhokodheya nana mukoti pakuvheneka nekurapa.

Kuzvitoro zvinotengese mitombo, kuzvipatara nekumakiriniki kunotengeswe mitombo yakati kuti inorapa matenda nemikuhlani zvisizikujairikapi nematenda akajairika kwemene.

Mazuva anyamashi kwaanematenda akati kuti asikaoneki ngemadziso. Antu anokurudzirwa kuti aende kuzvipatara koovhenekwa ngemadhogodheya naana mukoti veishandisa zvimushina zvakagadzirwa ngeunyanzvi hukurutu.

Mazuva anyamashi kwaane matenda akawanda maningi kwemene matenda asingaoneki ngemadziso anenge eida kutotita zvekutoenda kuchipatara kovhenekwa ngemadhokodheya nanamukoti veishandisa michina yakagadzirwa ngeunyanzvi ukurutu .

Mazuva anyamashi kwaane mikuhlane yakati kuti isikaoneki ngemadziso evantu. Mikuhlaniyo iyi inenge ichidakutoenda kuzvipatara kovhenekwa ndiana mukoti nemadhokodheya, veishandisa mishini yakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu.

Mazuva anyamashi kwane matenda akaba wanda kwe mene matenda aya asinga onekwi ngema dziso emuntu antu ano kurudzirwa kuenda ku zvipatara ko vhenekwa ndiana mukoti ne madhokoteya veishandisa zvi michini zvaka nasirwa ngeunyanzvi ukurutu .

Mazuva anyamashi kwane matenda akati kuti akawanda kwemene asinga oneki ngema zita emuntu anenge eyida kuenda uku zvipatara kovhenekwa ngema dhokoteya na mukoti vei shandisa zvi mishini zvaka nasirwa ngeu nyanzvi ukurutu.

Mazuva anyasha kwane mi kuhlani yakati kuti isinga oneke ngema dziso inenga yeida kutoenda ku zvipatara ko vhenekwa ndiana mikoti ne madhokoteya vei shandisa mishina yaka gadzirwa ne unyanzvi ukurutu.

Mazuwa anyamashi kwaane matenda akati kuti asikaoneki ngemadziso anenga eida kutoti muntu aende kovhenekwa ngemadhokodheya nana mukoti veishandisa zvimishina zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu.

Mazuwa anyamashi kwaane mikhuhlani yakati kuti isingaoneki ngemadziso inenga yeide kutoita zvekuvheneka kushandisa mishina yakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu inooneka kuzvipatara nekumakirinika nekundau dzinobetserwe anhu anorwara..

Mazuwa anyamashi kwaane matenda akati kuti asikaoneki ngemadziso matwnda ona awawo anenge eide kutoti muntu aende kovhenekwa nekuongororwa ndiana chiremba kuzvipatara yo kuti zviite zvakabati mhoryo.

Mazuva anyamashi kwaane matenda akati kuti asikaoneki ngemadziso anenge eitoda koite zvekuvhenekwa kuzvipatara kona iyoyo ndiana mukoti nemadhokodheya veishandisa zvimushina zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu.

Mazuva anyamashi kwaane matenda akati kuti asikaoneki ngemadziso pabanze. Matenda aya anenge eida kutoenda kovhenekwa kuzvipatara ngemadhogodheya nanamukoti veishandisa zvimishini zvakagadzirwa ngeunyanzvi ukurutu.

Mazuwa anyamashi kwane matenda akati kuti asikaoneki ngemadziso eantu anenge eida kutoenda kuzvipatara kovhenekwa ngemadhokodheya nana mukoti veishandisa zvimushini zvakanasirwa ngeunyanzvi hukurutu

Mazuva anyamashi kwaane mikhuhlane yakati kuti isikaoneki ngemadziso emuntu, inonga yeitoda kuenda kuzvipatara kovhenekwa ndiana mukoti nemadhogodheya veishandisa mishini yakagadzirwa ngeunyanzvi hukurutu.

Mazuva anyamashi kwane mikuhlani yakati kuti isingaoneki nemadzisopi yekuti antu anofanira kuenda kuzvipatara kovhenekwa nana madhokodheya nana mukoti veishandisa zvimushini zvakashandiswa neunyanzvi ukurutu.

Mazuva anyamashi kwane matenda akawanda asingaonekwi matenda awa kuzvipatara kovhenekwa nemadhokodheya nana mukoti veishandisa zvimushini zvakanasirwa neunyanzvi ukurutu.

Muzvipatara mumakirinika nemundau dzinodetserwa anhu anorwara kunokurudzirwa maningi kuti pange paine mbatso yekuvheneka kwesainzi. Kunenge kweivhenekwa mitundo, ngazi nemate kuona kuti chakakonzera denda chiinyi.

Muzvipatara, mumakirinika nemundau dzinodetserwa anthu anorwara munokurudzirwa maningi kuti munge muine mphatso yekuvheneka kwesainzi kunenge kweivhenekwa mitundo, ngazi nemate kuonekwa kuti akuna ere matenda.

Ndawo dzeshe dzeshe dzinobetsera wantu wanorwara , muzvipatara nemumakilinika, munokurudzirwa maningi kuti munge muyine mbatso yekuvheneka kwesayensi kunenge kuyivhenekwa mitundo, ngazi nemadekona kuwona kuti chakonzera mukhuhlane chii.

Kundau dzeshe dzino detsera antu anorwara ku zvipatara neku makirinika kuno kurudzirwa maningi kuti kunge kuine mbatso yeku vheneka kwe sainzi kunenge kwei vhenekwe mitundo mate ne ngazi kuone kuti chakonzera denda chiinyi.

Muzvipatara nemumakirinika nendau dzinodetserwa antu anorwara dzinokurudzirwa maningi kuti kunge kuine mbatso yekuvheneka kwesainzi kunenge kweivhenekwa ngazi, mutundo nemate kuona kuti chakonzera mukhuhlane chiinyi.

Kundau dzino betserwe anhu anorwara ku zvipatara nemuma kirinika kuno kurudzirwa kwemwene kuti kunge kuine mbatso yeku vhenekera kwe sainzi kunenge kwei vhenekwa mitundo ngazi ne mate kuona kuti chaka konzeresa mi kuhlani chiinyi.

Mu zvipatara mu makirinika nemu ndau dzino detserwa antu anorwara dzino kurudzirwa maningi kuti kunge kuine mbatso yeku vheneka kwe sainzi kunenge kwei vhenekwa mitundo ngazi ne mate ku dzivirira matenda.

Utano hwaana adori dori, achangobva kubarwa, neati kurei nyana neutano hwanamai ane mimba hunofanira kukosheswa kwemene. Anhu iwawo anofanira kuenda kuzvipatara kovhenekwa ngemadhokodheya nanamukoti.

Utano hweana ado-dori achangobva kubarwa nehwaanamai anemimba hunofanirwa kukosheswa kwemene. Antuwo awo anofanirwa kuenda koowonekwa nekuvhenekwa ndiana mukoti nemadhokodheya kuzvipatara nekumakirinika.

Hutano hwekubara nehutano hwevana vadodori vachangobva kubarwa newati kurei nyana hunofanirwa kuchengetedzwa kwemene ana mai anofanira kuenda Kuzvipatara eifundiswa ndivana mukoti nemadhokoteya.

Ndaiti ijee damba igwinyiso. Izvo ngezvemene kuti zviro zvambaati mhorwo kuzvipatarayo. Kwaane zvimuchina zvakagadzirwa ngeunyanzvi hukurutu zvekubetsera madhokodheya kana mukoti pakuvheneka nekurapa antu ane mishuna inopanda.

Mazuwa anyamashi zviro zvabanaka kwemene kuzvipatara nekumakirinika kwaane michini yakagadzirwa ngeunyanzvi hukurutu yekuvheneka nekubetsera anamukoti nemadhokodheya kurapa andu anorwara .

Ndaiti ijee damba igwinyiso izvo zviro zvabati mborwo kuzvipatarayo nekumakiriniki kwane zvimushina zvakagadzirwa ngeunyanzvi ukurutu zvekudetsera madhokoteya nana mukoti pakurape vanhu vanenge vanemushuna inopanda.

Mazuva anyamashi zviro zvabanaka kwemene kuzvipatarayo kwane zvimichina zvakanasirwa ngeunyanzvi hukurutu. Zvekubetsera madhogodheya nana mukoti pakurapa nekuvheneka antu anenge aine mishuna inopanda.

Mazuva anyamashi zviro zvabati moryo kwemwene kuzvipatarayo nekumakirinika. Kwane zvimishini zvakagadzirwa ngeunyanzvi hukurutu zvekubetsera madhogodheya nana mukoti pakuvheneka nekurapa antu anorwara.

Mazuva anyamashi kuzvipatara kumakirinika nekundau dzinodetserwa antu anorwara. Kwane zvimichina zvakagadzirwa ngeunyanzvi hukurutu zvekudetsera madhogodheya nana mukoti kurapa nekuvheneka antu ane mishuna inopanda.

Mazuva anyamashi zviro zvabashamburika kwemene muzvipatara nemuma kirinikamwo. Kwane zvimichini zvakagadzirwa ngeunyanzvi hukurutu zvekubetsera madhokodheya nana mukoti kurapa nekuvheneka antu anenge ane mwiri inopanda.

Mazuwa anyamashi zviro zvabati moryo kwemene kuchipatarayo nekumakirinika kwane zvimuchini zvakagadzirwa ngeunyanzvi hukurutu zvekubetsera madhokodheya nana mukoti kurapa nekuvheneka.

Mazuva anyamashi zviro zvabanaka yambo kuzvipatarayo ngekuti kwane mishina yakanasirwa ngeunyanzvi izvo zvinoshandiswa pakudetsera madhokodheya nanamukoti pakurapa nekuvheneka anthu anenge eirwara.

Ndaiti Ije damba igwinyiso izvo ndezve mene kuti kuzvipatarayo zviro zvakaba hlamburika kwemene mazuva ano nemazuva anyamashi kwane zviro zvakagadzirwa nehunyanzvi ukurutu zvekudetsera madhokodheya nana mukoti kuvheneka nekurapa.

Mazuva anyamashi zviro zvabaanaka kwemene kuzvipatara nekumakirinikayo. Kwaane zvimichini zvakagadzirwa ngeunyanzvi hukurutu, zvekubetsera madhokodheya naana mukoti pakuvheneka nekurapa antu anorwara.

Mazuwa anyamashi zviro zvabanaka kwemene kuzvipatarayo nekumakirinika nekundau dzinobetserwa anhu anorwara. Kwane zvimushina zvakagadzirwa ngeunyanzvi hukurutu zvekubetsera madhokodheya nana mukoti kurapa nekuvheneka.

Taiti ijee damba igwinyiso, mazuva anyamashi, zviro zvabaahlamburika kwemene kuzvipatarayo nekumakirinika. Kwaane zvimuchini zvakagadzirwe ngeunyanzvi hukurutu, zvekubetsra madhogodheya nanamukoti, kuvheneka nekurapa.

Taiti ijee damba igwinyiso kuzvipatarayo zviro zvabaati boryo kwemene kwaane zvimuchina zvakagadzirwa ngeunyanzvi ukurutu zvekudetsere madhokodeya nanamukoti pakurapa anthu anenge mwiri dzinopanda.

Mazuwa anyamushi zviri zvambaa hamburika kwemene kuzvipatara nekumakirinika. Kwane zvimuchina nezviro zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu zvekudetsera madhokodheya naana mukoti pakurapa andu anenge eirwara.

Zvigero ,mapanga ne tsono zvinoshandiswa ndina mukoti nemadhokodheya pakuvhiya antu anenge eida kuvhiyiwa zvinokurudzirwa maningi kuti zvigare zvakachena zvisakonzera kutapurwa kwezvirwere.

Taiti ijee damba igwinyiso zvimazuva anyamashi zviro zvabaati mhoryo. Kuzvipatara nekumakirinikayo kwaanezvimichina zvakanasirwa neunyanzvi hukurutu zvekudetsera antu akaremara neantu achembera kuti ahambise.

Taiti ijee, damba igwinyiso, kuzvipatara zviro zvambati mhorwo kwemene, zvambahlamburika yaamho. Kwane zvimishina zvakanasirwa neunyanzvi hukurutu, zvekubetsera madhokodheya namukoti pakurapa.

Taiti ijeee damba igwinyiso zviro zvabaati mporwo kwemene kuzvipatarayo kwaane zvimishina zvakanasirwa ngeunyanzvi hukurutu zvekudetsera madhokodheye nana mukoti kuvheneka nekurapa.

Mazuva anyamashi kuzvi patara yo zviro zvambai shamburuka kwomene kwane zvimishina zvaka gadzirwa nge unyanzvi ukurutu zveku betsera madhokoteya nana mukoti paku vheneka neku rapa matenda akati kuti.

Mazuwa anaa zviro zvambaahlamburuka kwemene muzvipatara nemumakirinika nekundau ndinobetsera vanorwara. Kwaane zviro nezvimishini zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu zvekubetsere madhokodheya naanamukoti pabàsa ravo.

Mazuva anyamashi zviro zvabaahlamburika kwemene kuzvipatarayo. Kwaane zvimuchina nezviro zvekushandisa zvakanasirwa ngeunyanzvi hukurutu zvekudetsera madhokodheya naana mukoti pakurapa antu anenge eirwara.

Mazuva anyamashi zviro zvabati moryo kwemene kuzvipatarayo nekumakiriniki kwaane zvigaro zvakagadzirwa ngeunyanzvi ukurutu zvine mavhiri zvekuti munhu unenge echirwara kana wachembera uno ngoswunwa ipapo.

Taiti ijee damba igwinyiso zviro zvabaaanaka kwemene kuzvipatara yo nekumakirinika kwaane zvimushina zvakanasirwa ngeunyanzvi hukurutu zvekudetsera madhokodheya nanamukoti kurapa nekuvheneka.

Mazuva anyamashi kuzvipatara, kumakiriniki nekundau dzinobetserwa anhu anorwara zviro zvabaati mhoryo kwemene. Kwaane zvimuchini zvakagadzirwa ngeunyanzvi hukurutu zvekubetsera madhokodheya nanamukoti kuvheneka.

Ndaiti ijee damba igwinyiso izvo ngezvemene kuti kuzvipatarayo kwane zviro zvakanasirwa ngeunyanzvi hwekuretu hwekubetsera madhokodheya nanamukoti kuvheneka nekurapa antu ane mishuna inopanda .

Mazuwa anyamashi zviro zvabahlamburika kwemene muzvipatara nemumakirinikamwo. Kwane zvimushina nezviro zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu zvekubetsera madhokodheya nana mukoti pakuvheneka nekurapa antu.

Mazuva anyamashi zviro zvabaatimoryo kwemene kuzvipatara iyo nemumakiriniki .Kwane zvimichini zvakagadzirwa ngehunyanzvi hukurututu zvekudetsera madhokoteya nana mukoti pakuvheneka nekurapa antu anorwara

Ndaiti ijehe damba igwinyiso kuzvipatara iyoo zviro zvambainaka kwemene kwaane zvimushina nezviro zvakanasirwa ngeunyanzvu ukurutu zvekubetsera madhokoteya nanamukoti pakurapa nekuvheneka antu anenge eyirwara.

Taiti ijee damba igwinyiso izvo ngezvemene kuti kuzvipatarayo zviro zvabanaka kwemene kwanezvi mushina zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu zvokudetsera madhokodheya nanamukoti kuvheneka nekurapa.

Zvigero nemapanga nezviro zvinoshandiswa ndiana mukoti nemadhokodheya pakuvhiya vantu vanenge veida kuzviyiwa neanenge eida kubara ngepandani zvinofanira kychengetedzwa zvakachena kuti zvisakonzera matenda.

Mapanga, zvitsono, zvigero zvinoshandiswa ndiana mukoti nemadhokodheya pavanenge veivhiya antu anenge eivhiyiwa eide kuvhenekwa nekuningirwa mukati mwemushuna yavoyo zvinofanirwe kuramba zvakachena

Zvigero, mapanga, tsono zvinoshandiswa ndiana mukoti nemadhokodheya pakuvhiya antu anenge eida kuvhiiwa kuzvipatarayo zvinofanira kugara zvakachena kwemene kuti zvisatapudzira mikhuhlani.

Taiti ijee damba igwinyiso kuzvipatara yo kwabanaka kwemene kwaana zvimichina zvakanasirwa nheunyanzvi ukurutu hwekubatsira madhokodheya naana mukoti kuvhenaka nekurapa antu anonga aine mishuna inopanda .

Zviro zvabaati moryo kwemene kuzvipatarayo nekumakirinika Kwane zviro zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu zvekudetsera antu anenge achembera neanhu anenge akakuwara kuti ahambe zvakanaka.

Taiti ijee damba igwinyiso izvo zviro zvabati moryo kwemene kuzvipatarayo. Kwane zvigaro zvakagadzirwa ngeunyanzvi hukurutu zvine mavhiri zvekuti muntu unenge eirwara kana kuti vachembera unongosundwa pona apapo.

Mazuva anyamashi ku zvipatara ne kuma kirinika yoyo zviro zvabaiti moryo kwemene kwane zviro zvaka gadzirwa nge unyanzvi hukurutu zveku betsera ana mukoti nema dhokodheya kuti mushando wawo upfawe kwemene.

Taiti ijee damba igwinyiso kuzvipatarayo zviro zvabahlamburuka kwemene. Kwane zvimushina zvakanasirwa neuyanzvi ukurutu zvekudetsera madhokodheya nana mukoti pakuvheneke nekurapa antu.

Zviwanyamashi zviro zvabaanaka kwemene, kwava nezvimichina nezviro zvakanasirwa ngeunyanzvi hukurutu zvekudetsera madhokodheya nana mukoti pakurapa nekuvheneka antu anenge echirwara.

Mazuwa anyamashi zviro ,vabati mhoryo kwemene kuzvipatarayo nekumakirinika nekundau dzinodetserwa antu anorwara kwane zvimuchina zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu zvekudetsera madhokodheya nanamukoti kurapa nekuvheneka.

Zvigero mapanga zviounu zvinoshandiswa nana mukoti nemadhokodheya panenge veivhiya vantu vanenge vane panopanda vanoongororwa zvinoramba zvakachena.

Mazuwa anyamashi zviro zvabaanaka kwemene kuzvipatarayo. Kwaane zviro zvakanasirwa ngeunyanzvi hukurutu. Zvekubetsera madhokodheya nanamukoti kurapa nekuvheneka antu anenge eirwara.

Mazuwa anyamashi zviro zvabaati mhoryo kwemene. Kuzvipatarayo nekuzvitoro zvinotengese mitombo yanyamashi, kunotengeswe mitombo inorapa mikhuhlani yeshe. Mikhuhlani isizi kujairikapi nemikhuhlani yakajairika kwemene.

Mazuva anyamashi zviro zvabahlamburuka kwemene kuzvitoro zvinotengesa mutombo kuzvipatara nekumakiriniki kwane mitombo inorapa matenda asizi kujairikapi nematenda akajairika akaita sekupanda kwemundani.

Mazuva anyamashi kuzvipatarayo nekuzvitoro zvinotengeswa mitombo nekumakiriniki nekundau dzinobetserwa antu anorwara kunotengeswa mitombo yakati kuti inorapa mikuhlani isizi kujairikapi neya kajairika.

Kuzvitoro zvinotengesa mitombo yanyamashi kunyanyisa mumadhorobhamwo kunotengeswa mitombo yakati kuti mitombo yekurapa matenda asizi kujairikapi nematenda akajairika kunoonekazve nemafuta mapundu.

Mazuwa anyamashi kuzvitoro kunotengeswa mutombo kunotengeswa mutombo yakati kuti inorapa matenda akati kuti asizi kujairikapi nematenda akajairika kwemene sekupanda kwemundani kana kupanda kwemarenje .

Mazuva anyamashi zviro zvabanaka kwemene kuzvitoro zvinotengesa mitombo kumakiriniki nekuzvipatara kwakutengeswa mitombo inorapa matenda eshe eshe atinga funga nezvawo.

Mazuwa anyamashi kwaane mitombo irikunasirwa inorape matenda akasiyana siyana. Mitombo yona iyoyo inoonekwa muzvitoro zvinotengesa mitombo kunyanyisa mumadhorobha umwomwo.

Kuzvitoro zvinotengesa mitombo yanyamashi kunyanisa mumadhorobhamwo, kunotengeswa mitombo inorapa matenda akasiyana siyana. Imweni mitombo inoonekwamwo, mitombo yedzihwa nemiro dzinenga dzeishoshonya.

Kuzvitoro kumotengeswa mitombo yanyamashi kunooneka mitombo yakasiyana siyana. Zvimweni zviro zvinoonekwayo mafuta ekudzora eantu kuhope kuita kuti ganda rinake rinasirwe riite sere mwana mudoko

Kuzvitoro zvinotengesa mitombo, kunyanyisa kumadhorobhayo iyo, kunotengeswa mitombo yakasiyana-siyana yakati kuti, isizi kujairikapi, nemitombo yakajairika. Kunotengeswazve mvura yekuwedzera ngazi mumwiri mweantu.

Kuzvitoro zvinotengesa mitombo mazuva anyamashi kunyanyisa kumadhorobhayoyo nemuzvipatara nemumakiriniki kunotengeswa mitombo inorapa mikuhlani yakati kuti mikuhlani isikazikujairikapi nemikuhlani yakajairika .

Mazuva anyamashi kwane mitombo yakasiyana-siyana, yekurapa matenda akasiyana-siyanazve asizi kujairikapi neakajairika. Imweni mitombo inooneka yemitombo yeantu anonga eiita manyoka eirumba kuchimbuzi maningi.

Kuzvitoro zvinotengesa, mitombo yanyamashi kunotengeswa mitombo yakasiyana siyana. Imweni mitombo inotengeswa kona iyoyo mitombo yemarwadzo. Marwadzo emusoro, emushana, emurenje neenyara zveshe.

Kuzvitoro zvinotengesa mitombo yanyamashi kunotengeswa mitombo yakati kuti inorapa mikhuhlani isizi kujairikapi nemikhuhlani yakabaajairika kwemene inorapa matenda akaita seedzihwa.

Kuzvitoro zvino tengesa mitombo ya nyamashi kuzvipatara nekuma kiriniki kunoonekwa mitombo ino rapa mikuhlani yakati kuti imweni mitombo inonekwayo ngeyekurapa mikushani yebesha neku shoshona kwemiro.

Mazuwaanyamashi kwaane mitombo yakati kuti inorape mikuhlani yakati kuti isizi kujairikapi neyakajairika kwemene inotengeswa muzvitoro zvinotengese mitombo anthu anokurudzirwa kuti kana arwara atenge mitombo.

Mazuva anyamashi kwane mitombo yakasiyana siyana imweni yekuita yekuita yeku dita neimwe yekuita yeku jungwa yekurapa mukuhlani yakati kuti mikuhlani isizi kujairikapi nemi kuhlani yaka jairika .

Kuzvitoro zvinotengesa mitombo yenyamashi kunotengeswa mitombo yakati kuti yekurapa mikhuhlani isizi kujairikapi nemikhuhlani yona iyoyo yakajairika kwemene kunotengeswazve mvura yakongororwa yekuwedzera mvura mumwiri mweantu.

Kuzvipatara kumakirinika nekundau dzinobetserwa antu anorwara nezvitoro zvinotengesa mitombo, kunoonekwa mitombo inorapa antu eshe eshe, mikhuhlani isizi kujairikapi nemikhuhlani yakajairika.

Mazuva anyamashi kuzvitoro zvinotengesa mitombo yanyamashi kunotengeswa mitombo yakati kuti inorapa matenda asizi kujairikapi nematenda akajairika kwemene akaita sekupanda kwemisoro kana kwemarenje.

Kuzvitoro zvinotengese mitombo yanyamashi kunotengeswe mitombo yakatikuti inorapa mikuhlani yesheyeshe mikuhlani isizi kujairikapi nemukuhlani yakabajairika kwemene yakaita semundani.

Zvitoro zvinotengesa mitombo yanyamashi kunotengeswa mitombo yakati kuti. Kunotengeswa mitombo inorapa matenda eshe asizi kujairikapi neakajairika kwemene. Kunotengeswazve mutombo wekurapa chirwere chebesha.

Kuzvitoro zvinotengesa mitombo kunyanyisa mumadhorobho momo, kunotengeswa mitombo inorapa mikuhlane yakati kuti, mikuhlane isizi kujairikape nemikuhlani yakajairika kwemene.

Mazuwa anyamashi zviro zvabaanaka kwemene kwaane mitombo yanyamashi yakanasirwa ngeunyanzvi hukurutu yekurapa matenda akati kuti asizi kujairikapi nematenda akabaajairika kwemene.

Mazuva anyamashi kuzvitoro zvinotengesa mitombo kunotengeswa Mitombo yakasiyana siyana mitombo inorapa mikuhlani isizi kujairikapi nemikuhlani yakajairika kwemene sekupanda kwemundani.

Zvitoro zvinotengesa mitombo yanyamashi kunotengeswa mitombo inorapa mikuhlani yakati kuti, kurapa mikuhlani yakajairika neisizi kujairikapi. Kunotengeswazve mitombo inorapa mikuhlani yebesha nekushoshonya kwemiro.

Kuzvitoro zvinotengesa mitombo mazuva anyamashi kunyanyisa kumadhorobha ikweyo kunotengeswa mitombo yakati kuti yekuita yekudyungwa neye kuita yekumwa inorapa matenda akasiyana siyana asizi kujairikapi neakajairika kwemene.

Kuzvitoro zvinotengesa mitombo yanyamashi kunotengeswa mitombo yakasiyana-siyana yekuita ekumwa neyekujungwa, yekurapa matenda akati kuti asizi kujairika pi neaka kujairika kwemene.

Zviro zvabachinja kwemene. Kudhaya asharukwa ekudhaya aishandisa midzi, mashizha nemakwande embiti kurapa .Mazuwa anyamashi kwane mitombo yakagadzirwa ngeunyanzvi ngevantu vakafunda kakurutu, inorapa makhuhlani akati kuti.

Kuzvitoro zvinotengesa mitombo, kunyanyisa kumadhorobha iyoyo, kunotengeswa mitombo yakati kuti inorapa mikhuhlane yeshe yeshe, isizikujayirikape, nemikhuhlane yakajayirika kwemene, yakayita sekupanda kwemusoro.

Kundau dzinotengesa mitombo kwavoyo kunyanyisa mumadhorobha munotengeswa mitombo inorapa mikuhlani yakati kuti mikhuhlani isizi kujairikapi nemikuhlani yakajairika.

Kuzvitoro zvinotengesa mitombo yanyamashi, kunotengeswa mitombo yakati kuti. Imweni ngeyekudita, imweni ngeyekudzora. Antu anokurudzirwa kuti ,kana aine panopanda aende kuzvitorozvo ototenga mitombo.

Mazuva anyamashi zviro zvabanaka kwemene muzvitoro zvinotengesa mitombo muzvipatara nemumakirinika kwakuonekwa mitombo inorapa mikoshani yeshe inotambudza antu, antu kana arwara anorudzirwa kuendayo kotenga.

Mazuwa anyamashi zviro zvabaanaka kwemene kuzvitoro zvinotengesa mitombo kunyanyisa mumadhorobhamwo kunotengeswa mitombo inorapa mikhuhlani isizikujairkapi neyakajairika kunotengeswazve mitombo yekurapa mikhuhlani kuana adodori.

Mazuva anyamashi kuzvitoro zvinotengesa mitombo kuzvipatara nekumakiriniki kunotengeswa mitombo inorapa mikuhlani yakati kuti mikuhlani isizi kujairikapi nemikuhlani yakabaajairika kwemene .

Mazuva anyamashi kuzvitoro zvinotengesa mitombo kunyanya mumadhorobhamwo kunotengeswa mitombo yakawanda isizikujairikapi neyakajairika kwemene zvimweni zviro zvinotengeswemwo imvura yekuwedzera vantu vanonga vaane mvura shoma mumwiiri.

Mazuwaano anyamashi zviro zvabaanaka kwemene ,kwaane mitombo yanyamashi inorapa matenda akati kuti, inorapa matenda asizi kujairikapi, nematenda akajairika kwemene, sekupanda kwemundani.

Zvitoro zvinotengesa mitombo kunyanyisa kumadhorobha yo, kunotengeswa mitombo yakati kuti. Mitombo inorapa mikhuhlani yeshe yeshe isizi kujairikapi nemikhuhlani yakajairika kwemene sekupanda kwemundani.

Kuzvitoro zvinotengesa mitombo yanyamashi, kunotengeswa mitombo inorapa mikhuhlani yakati kuti. Mikhuhlani isizi kujairikapi ,nemikhuhlani yakajairika kwemene. Imweni mitombo inoonekwayo, ngeyekurapa mikhuhlani yebesha.

Kuzvitoro zvinotengesa mitombo yanyamashi yakanasirwa ngeunyanzvi hukurutu kunotengeswa mitombo inorapa matenda akasiyana-siyana. Imweni mitombo inoonekwayo ngeyekunyaradza marwadzo kune anhu anenge aine mishuna dzinopanda.

Gavakava kambuti kanoonekwa pamizi nemushango .Kambutiko ako, kanorapa matenda akati kuti, matenda asizi kujairikapi , nematenda akajairika kwemene, semapundu epaganda.

Mazuwa anyamashi zviro zvabaahlamburika kwemene kubazi rezveutano. Kwaane mitombo yakasiyana siyana yanyamashi inorapa matenda eshe zvawo. Asizi kujairikapi neakajairika kwemene.

Utano nemudakaro zveana atotori zvinofanira kukosheswa nekuchengetedzwa kwemene, ana adodori anofanira kunasirirwa ndau dzawo dzekutambira dzinenge dzine zvekutambira zvakaita semutserendende nemidzuwe.

Utano nemudakaro hwevana adori dori achangobva kubarwa neati kurei nyana hunofanira kuchengetedzwa kwemene. Antu ivavo vanofanira kuenda kuzvipatara eijungwa mitombo nekudonhedzerwa mitombo yemudzivirira matenda.

Hutano ne mudakaro zve ana adodori achangobve kubarwa ne ati kurei nyana unofanira ku chengetedzwa kwemene antu wo anofanira kuendeswa ku zvipatara eijungwa neku donhedzerwa mutombo yeku dzivirira matenda.

Utano nemudakaro zveana atotori zvinofanira kukosheswa kwemene ana mai vanofanire kuenda neana atotori avo kuzvipatara kovhenekwa nekujungwa mitombo yekudzivirira matenda akasiyana siyana.

Utano nomudakaro zveana atotori , kunyanyisa achangobva kubarwa, neaati kurei nyana hunofanira kukosheswa yaamho. Anofanira kuenda kuzvipatara ,koovhenekwa ndianamadhokodheya naanamikoti ,kuonekwa kuti avana ere matenda.

Utano nemudakaro hwezvana adori-dori achangobva kubarwa neati kurei nyana, hunofanira kuchengetedzwa nekukosheswa kwemwene. Antu iwawo anofanira kuenda kuzvipatara kodonhedzerwa nekujungwa mitombo.

Utano nemudakaro zveana adodori achangobva kubarwa neati kurei nyana, zvinofanira kubaachengetedzwa kwemene. Antuwo anofanira kuenda koovhenekwa, nekujungwa mitombo yekudziirira zvitenda, kuzvipatara nemumakirinika.

Utano nemudakaro zveana adoodori zvinofanira kukosheswa kwemene, ana adoodori anofana kunasirirwa ndau dzokutambira dzine mutserendende nemudzuwe kuti atambe eidakara akagwinya.

Akuru emi ganga ne akuru ezvikora ano kurudzirwa maningi kuti anasire ndau dzeku tambira dze ana adodori kunenge kune zviro zveku tambisa zvakaita se mitserendende ne mudzuwe kuti ana atambe eyi dakara.

Utano nemudakaro zveana adodori zvinofanira kukosheswa kwemene, ana adodori anofanira kuendeswa kuzvipatara kodonhedzerwa nekujungwa mitombo nekudziwirira matenda akati kuti.

Utano nemudakaro zveana atotori achangobva kubarwa neatikurei nyana hunofanira kukosheswa kwemene, antuwo anofanire kuendesa kuzvipatara nekumakirinika kovhenekwa ngemadhokodheya nana mukoti.

Vashandi vekubazi rezveutano madhokotera nanamukoti vanokuridzirwa maningi kuti vange vari vandu vaneunyanzvi ukurutu kuti vahambe vefundisa vandu muganga weshe maererano ngezveutano wakati mborwo.

Hurumende neakuru ekubazi rezveutano anokurudzirwa maningi kuti akurudzire ana echikora adakarire zvifundo zvekuita madhokodheya nekuita ana mukoti kuti madhokodheya nana mukoti arambe akati kuti kuwanda.

Ashandi ekubazi rezvehutano kunyanyisa madhokodheya ana mukoti ana mbuya utano nana nyamukuta anokurudzirwa maningi kuti ange Ari antu ane rudo kakurutu neantu anenge eirwara.

Vashandi vekubazi rezveutano madhokodheya nanamukoti vanokurudzirwa kakurutu kuti vapfeke zvivhara muromo zvivhara miro zvivhara nyara nezvivhara mwiri weshe kana veishanda neantu ane matenda .

Vashandi vebazi rezveutano anamukoti nanamadhokodheya, anambuya utano naana nyamukuta vanokurudzirwa kwemene kuti vange vari vantu vanerudo rwukurutu paanenge eibetsera antu anemushuna inopanda.

Ashandi ekubazi rezveutano, madhokodheya nanamukoti anokurudzirwa maningi kuti ange ari antu anoziya mishando yawo kakurutu. Antu anobashanda nemwoyo weshe eirapa antu anenge eirwara.

Vashandi veku bazi rezve utano ma dhokoteya nana mukoti ne antu anova detsera ana nyamukuta nana mbuya utano ano kurudzirwa maningi kuti ange ari antu anoziya mishando yavo vanobai shanda nge unyanzvi ukurutu.

Ashandi vekubazi rezveutano kunyanya madhokodheya neanamukoti anokurudzirwa maningi kuti anga ariantu aneruzivo zvikurutu maererano nemushando wawo wokurapa nekuvheneka antu anenge eirwara

Ashandi eku bazi re zveutano kunyanyisa madhokodheya ana mukoti ana nyamukuta nana mbuya utano vano kurudzirwa maningi kuti vange vari vantu vano ziya maningi vaine unyanzvi ukurutu pa basa ravoro.

Vashandi vekubazi rezveutano madhokodheya ana mukoti nana mbuya utano vanokurudzirwa maningi kuti vange vari vantu vane unyanzvi ukurutu maererano nemushando wawo wekurapa kuti varape vantu zvakati moryo.

Hurumende kunyanyisa hurumende yekubazi rezveutano inokurudzirwa maningi kuti iwedzere uwandu hwana mukoti nemadhokoteya muzvipatara nemuma kirinika imwomo kuti antu abetserwe nguwa iripo.

Vashandi vekubazi rezvewutano, madhokodheya nanamukoti, vanokurudzirwa kakurutu, kuti vange varivantu vanoziya mishando yavo, kuti vabetsere antu vanonge vayirwara zvakati moro kuti antu vadetsereke.

Vashandi vekubazi rezvehutano vanokurudzirwa maningi kuti vange vari vantu vane ruzivo ukurutu maererano nemushando wavo uyu wekurapa antu kuti varapwe vantu zvakanaka vantu vasingafi zvisina tsanangudzo.

Ashandi ekubazi rezveutano kunyanyisa ana mukoti madhokodheya neantu anoshanda muzvitoro zvinotengesa mitombo ano kurudzirwa maningi kuti ange ari antu aneruzivo rukurutu maererano ngemishando yavoyo.

Vashandi vekubazi rezveutano ana madhokodheya ana mukoti ana mbuya nana nyamukuta anokurudzirwa maningi kuti ange ari antu ane fundo ikurutu kuti vabetsere vantu zvakati moryo.

Vashandi veku bazi rezve utano vano kurudzirwa maningi kuti vapfeke zvivhara muromo zvivhara nyara zvivhara hope ne mwiri weshe kana veyi shanda ne antu anenge aine matenda ano tapurirwana.

Vashandi vekubazi rezveutano vanokurudzirwa maningi kuti vange varivantu vanoziva mishando yavo kakurutu vanokurudzirwa kuti kana vaenda kuzvikora kwavoyo kwaanofunda vafunde ngesimba reshe veibagwinyisira nekutsamwiria kwemene.

Zvigero, mapanga netsono nezviro zvinenge zveishandiswa ndiana mukoti nemadhokodheya pakuvhiya antu anenge eirwara neantu anenge eida kubara ngepandani zvinofanira kunasirwa zveikweshwa kuti zvirambe zvakachena.

Vashandi vekubazi rezveutano vanokurudzirwa maningi kuti vange vari vantu vanefundo rukurutu. Neushasha hukurutu pamishando yavoyo yekurapa antu nekuvheneka kuti antu arapike kuvantu..

Kuzvitoro zvinotengeswa mitombo kunyanyisa kumadhorobhayo iyoyo kunotengeswa mitombo inorapa mikuhlani yakati kuti mikuhlani isizi kujairikapi nemikuhlani yakajairika kakurutu semikuhlani yemusoro unopanda nemundani.

Kuzvitoro zvinotengesa mitombo kunyanyisa kumadhorobha yeyo kunotengeswa mitombo inorapa mikuhlani yeshe yeshe yakuti kuti isizi kujairikapi nemikuhlani yakajairika kwemene sekupanda kwemundani.

Kuzvitoro zvinotengesa mitombo kunotengeswa mitombo yakabasiyana-siyana yakati kuti mitombo inorapa matenda asizi kujairikapi nematenda akabajairika kwemene akaita sekupanda kwemusoro nekumona kwemundani.

Kuzvitoro zvinotengesa mitombo kunyanyisa kumadhorobha yoyo kunotengeswa mitombo yeshe-yeshe inorapa mikuhlani yakati kuti. Isizi kujairikapi neyakajairika kwemene yakaita semikuhlani yebesha nekushoshona kwemiro.

Vashandi vekubazi rezveutano kunyanyisa vantu vanoshanda muzvitoro zvinotengesa mitombo, vanokurudzirwa maningi kuti vange vari vantu vanoziya mishando yavo, vaine unyanzvi hukurutu.

Kuzvitoro zvinotengesa mitombo kunyanyisa kumadhorobha yoiyo kunotengeswa mitombo isakazikujairikapi yakajairika pamweni zvimweni zviro zvinotengesweyo mikaka wevana vadodori kunana mai aya anenga asikadi kuyamwisa ngezamo .

Kuzvitoro zvinotengesa mutombo kunyanyisa kumadhorobha neyo, kunotengeswa mitombo yakasiyana-siyana inorapa matenda eshe-eshe asizi kujairikapi, nematenda akajairika kwemene sekupanda kwenyara kana marenje.

Kuzvitoro zvinotengesa mitombo kunyanyisa kumadhorobhayo iyo, kunotengeswa mitombo yakati kuti, inorapa mikhuhlani yeshe-yeshe, isizi kujairikapi nemikhuhlani neyakabajairika kwemene.

Kuzvitoro zvinotengesa mitombo kunyanyisa kumadhorobhayo kunotengeswa mitombo inorapa mikuhlani yakati kuti. Mitombo inorapa mikuhlani isisizi kujaizikapi nemukuhlani yakajairika kwemene sekupanda kwemisoro .

Muma dhorobha mwo umu kunyanya mune zvitoro zvakati kuti zvino tengesa mitombo mitombo yanyamashi munoonekwa mitombo inorapa mikohlani isizi kujairikapi nemu kohlani yakajairika semupanda wemusoro.

Kuzvitoro zvinotengesa mutombo, kunyanyisa kumadhorobhayo iyo, kunotengeswa mitombo inorapa mikuhlani yakati kuti, mikuhlani isizi kujairikapi nemikuhlani yakabaa jairika kwemene yakaita sekupanda nekumona kwemundani.

Kuzvitoro zvinotengesa mitombo kunyanyisa kumadhorobha mwomwo kunotengeswa mitombo inorapa mikhuhlani yakati kuti mikhulani isizi kujairikapi nemikhuhlani yakabajairika kwemene. Imweni mitombo inoonekamo ngeyekurapa anhu anenge ane zvirwere zvechukera mumwiri.

Zvitoro zvinotengeswa mitombo yanyamashi, kunotengeswa mitombo yakati kuti. Imweni yekuite yekujungwa imweni yekuita yekudita, antu anokurudzirwa kuti kana aine panopanda aende kuzvitoro kunotenge mitombo.

Kuzvitoro zvinotengesa mutombo kunyanyisa mumadhorobha ko ukoko kunotengeswa mitombo yakati kuti inorapa matenda eshe asizi kujairika pi neakajairika kwemene sekumona kwemundani.

Zvitoro zvinotengesa mitombo kunyanya kumadhorobha yoyo kunotengeswa mitombo yakati kuti. Mitombo inorapa matenda eshe-eshe asizi kujairikapi neakabajairika. Imweni mitombo inoonekwayo mitombo yekurapa madziso anonge eishoshonya.

Kuzvitoro zvinotengesa mitombo kunyanyisa kumadhorobha yo kunokurudzirwa maningi kuti kushandwe ngeantu akati hwee antu anen unyanzvi ukurutu maerwrano nezvemushando wawowo wekutengesa mutombo nekurapa.

Mazuva anyamashi mumadhorobhamwo mune zvitoro zvinotengesa mutombo yanyamashi kunotengeswa mitombo yakati kuti inorapa mikuhlani yeshe yeshe isizi kujairikapi nemikuhlani yakajairika sekupanda kwemusoro.

Kuzvitoro zvinotengesa mitombo kunyanyisa mumadhorobha umwomwo, kunokurudzirwa maningi kuti kunge kweishandwa ngeantu ane unyanzvi hukurutu pamishando wawowo hwekurapa nekutengesa mitombo.

Kuzvitoro zvinotengesa mitombo kunotengeswa mitombo yakati kuti yakasiyana siyana inorapa matenda eshe eshe matenda asizi kujairikapi nematenda akajairika kwemene.

Zvitoro zvinotengesa mitombo kunyanyisa mumadhorobha mwo umwomwo kunoba atengeswa mitombo yakasiyana siyana yakati kuti, mitombo isizi kujairikapi nemitombo yakaba ajairika kwemene, ngemitombo yekurapa kurwadza kwemarenje.

Zvitoro zvinotengese mitombo kunyanya kumadhorobhayo iyo, kunotengeswe mitombo yakati kuti. Mitombo inorapa mikhuhlane yeshe yeshe isisizi kujairikapi nemukhuhlani yakabakairika kwemene.

Zvitoro zvinotengesa mitombo yanyamashi kunyanyisa mumadhorobhamwo zvinotengesa mitombo yematenda eshe atingafunga ngezvawo imweni mitombo inoonekwamo mwitombo yeantu anenge ainemarenje anopanda.

Kuzvitoro zvinotengesa mitombo, kunyanyisa mumadborobha mwo, kunotengeswa mitombo yakati kuti. Mitombo inorapa matenda eshe, asizikujayirikape, nematenda akajayirika kwemene, sekurwadza kwemadziso.

Zvitoro zvinotengese mitombo kunyanyisa kumadhorobha yoiyoyo kunotengeswa mitombo inorape mikhuhlane yakati kuti. Mitombo inorape mikhuhlane isizi kujairikapi nemitombo inorape mikhuhlane yakajairika kwemene.

Kuzvitoro zvinotengesa mitombo kunokurudzirwa maningi kuti kunge kune utsanana hwakahlamburika kwemene kuitira kuti mitombo igare pakachena isazoshata kana kuora.

Muzvitoro zvinotengesa mitombo, kunyanyisa mumadhorobhamomo, kunotengeswa mitombo yakati kuti inorapa mukhuhlane isizi kujairikapi nemikhuhlane yakajairika kwemene, yakaita sekumona mekupanda kwemundani.

Kuzvitoro zvinotengesa mitombo kunyanyisa kumadhorobhayo iyoyo kunotengeswa mitombo inorapa mikuhlani yakati kuti. Mikuhlani isizi kujairikapi nemikuhlani yakajairika kwemene yakaita sekupanda kwemundani.

Kuzvitoro zvinotengesa mitombo kunyanyisa kumadhorobha kweyo, kunotengeswa mitombo inorape mikuhlani yakati kuti, mikuhlani sezikujairika kweni mukuhlani yakajairika yakaita sekuwanda kwemituwu wekugaya chikafu mundani.

Kuzvitoro zvinotengesa mitombo kunyanyisa mumadhorobha yoiyo kunotengeswa mitombo yakati kuti inorapa matenda asizi kujairikapi neaka jairika imweni yemitombo inoonekwayo mitombo yekuderedza muturu wekugaya chikafu unenge wawandisa mundani.

Vafundi, vafundisi nevashandi vekubazi rezveutano madhokodheya nana mukoti anokurudzira maningi kuti afundise antu maererano nezveutano wakanaka nekufundisa antu kuti vaate mumambure kana oata kuti asarumwa ngenhunga.

Vafundi nevashandi vekubazi rezveutano madhokodheya nanamukoti vanokurudzirwa maningi kuti vahambe ndau dzeshe kumiganga yeshe veifundisa antu maererano nezveutano hwakahlamburika kwemene.

Vashandi vezvekubazi rezveutano madhogodheya, vanamukoti, vanambuya mutano nananyamukuta anokurudzirwa maningi kuti vahambe ndau dzeshe veifundisa antu maererano nezveutano hwakati mhoryo mumiganga yawoyo.

Vafundi, vafundisi, nevashandi vekubazi rezveutano ana mukoti nemadhokotera, vanoba kurudzirwa kwemene kuti vahambe ndau dzeshe nemiganga yeshe veifundisa vandu maererano ngezveutano hwakahlamburika.

Vafundi, vafundisi nevashandi vekubazi rezveutano, madhokoteya nana mukoti vanokurudzirwa kwemene kuti vahambe ndau dzeshe nemuganga yeshe, nyika yeshe tenderere veifundisa andu mairirano ngezveutano wakati mworwo.

Vafundi vafundisi nevashandi vezvekubazi rezveutano vanokurudzirwa maningi kuti vahambe ndau dzeshe miganga yeshe veifundisa anyu maererano nezveutano hwakati morwo.

Vafundi vafundisi nevashandi vekubazi rezveutano vanokurudzirwa maningi kuti vahambe ndau dzeshe miganga yeshe veifundisa vantu maererano nezveutano utano hwakati mhoryo.

Mvura yakachena mutombo. Antu anokurudzirwa maningi kuti adakarire kwemene kushamba nyara. Muntu ngaashambe nyara eibva kuchimbuzi, oshambazve einge ooda kurya chikafu.

Vafundi vafundisi nevashandi vekubazi rezveutano vanokurudzirwa maningi kuti vahambe ndau dzeshe miganga yeshe vaifundisa antu mairirano ngezveutano wakati mohyo kuti antu ararame zvakanaka kwemene.

Vafundi vafundiswi nevasgandi vekubazi rezveutano vakaita semadhokodheya nanamukoti anokurudzirwa maningi kuti abetsere anthu nekuhamba ndau dzeshe miganga yeshe nyika yeshe veifundisa anthu maererano ngezveutano hwakahlamburika.

Vafundi, vafundisi nevashandi vekubazi rezveutano vanokurudzirwa maningi kuti vahambe ndau dzeshe miganga yeshe veifundisa antu maererano nezveutano hwakati mphoryo nekuchengetedza ndau dzakashongedzeka.

Vafundi, nevafundisi nevashandi vekubazi rezveutano madhokodheya nana mukoti vanokurudzirwa kakurutu kuti vahambe ndau dzeshe miganga yeshe veifundisa antu maererano nezveutano hwakati moryo.

Vafundi ,vafundisi nevashandi vekubazi rezveutano ,madhokodheya naanamukoti, vanokurudzirwa maningi kuti vahambe ndau dzeshe, miganga yeshe ,nyika yeshe tenderere, veifundisa antu ngezveutano .

Vashandi vekubazi rezveutano nevafundi nevafundisi vekubazi rero. Vanokurudzirwa maningi kuti vahambe ndau dzeshe miganga, yeshe veifundisa antu maererano nezveutano hutano hwakati moryo.

Vafundi vafundisi ne vashandi veku bazi rezve utano ana mikoti ne madhokodheya ano kurudzirwa maningi kuti ahambe ndau dzeshe miganga yeshe vei fundisa antu maererano nezve utano.

Vashandi vekubazi rezveutano , madhokodheya naanamukoti ,anokurudzirwa kakurutu kuti vahambe ndau dzeshe nemiganga yeshe, nyika yeshe tenderere, veifundisa maererano nezveutano hwakahlamburika.

Vafundi nevafundisi nevashandi vekubazi rezvehutano vanokurudzirwa maningi kuti vahambe ndau dzeshe kumiganga yese nyika yeshe tenderere veifundisa antu nezveutano hutano hwakati mhoryo.

Vafundi, vaafundisi nevashandi vekubazi rezveutano, madhogodheya nanamukoti vanokurudzirwa maningi kuti vahambe ndau dzeshe nemiganga yeshe nyika yeshe tenderere veifundisa vantu maererano nezveutano hwakahlamburika.

Vafundi vafundisi nevashandi vekubazi rezveutano madhokodhera neanamukoti vanokurudzirwa maningi kuti vahambe ndau dzeshe mimiganga nyika iyeshe tenderere veifundisa antu maererano nezveutano wakashamburika.

Utano hwekubara neutano hwepabonde hwemuntu weshe, hunofanira kukosheswa kwemene. Ndombi nevaiswa vanokurudzirwa maningi kuti vashandise zvidhende zvakagadzorwa ngeunyanzvi ukurutu kana vari panazuwa avo ekuteera.

Utano hwekubara nehutano hwe pabonde hunofanira kukosheswa maningi ngemuntu weshe anthu anokurudzirwa kushandisa bepa rebutiro kana eida kuita bonde nemunhu waasikagondi kudzivirira matenda epabonde.

Hutano hwekubara, nehutano wekwabonde, gwemuntu wese gunofanirwa kukosheswa. Antu anokurudzigwe maningi kuti asati ayita bonde ende kuvhenekwa ngazi kuzvipatara ngekumakilinika.

Utano hwekubara neutano hwepabonde hwanamai hunokurudzirwa maningi kuti huchengetedzwe kakurutu. Antuo anofanire kuende kuzvipatara eivhenekwa nekujungwa mitombo yekudzivirira matenda emwana mutotori uru mundani.

Utano hwekubara neutano hwepabonde hwemunhu weshe hunofanira kuchengetedzwa kwemene, antu anokurudzirwa kushandisa bepa rebutiro kana achinge eida kuita bonde kudzivirira matenda akaita seshuramatongo.

Utano hwepa bonde ne utano hweku bara hwe muntu weshe huno fanira kukosheswa ngeku chengetedzwa kwemene antu echisikana ne antu echikadzi anokurudzirwa maningi kuti ashandise zvidhende zvaka gadzirwa nge unyanzvi kana ari pamazuva avo eku teera.

Utano hwepa bonde neutano hwekubara hwemuntu weshe hunofanira kubatisiswa nekuchengetedzwa kwemene amaiiii anemimba anofanira kuenda kovhenekwa ngemadhokodheya nanamukoti kuzvipatarayo.

Hutano hwepabonde neutano hwekubara hwemuntu weshe hunofanira kukosheswa kwemene. Kuna anamai echidoko nentombi anokurudzirwa maningi kuti aashandise zvidhende zvakagadzirwa ngeunyanzvi kana ari pamazuwa awo ekuteera.

Utano hwepabonde neutano hwekubara hwemunthu weshe hunofanira kuchengetedzwa kwemene anthu anokuurudzirwa maningi kuenda kovhenekwa ngazi kuzvipatara nekumakirika asti atanga kuite bonde.

Utano hekubara neutano hwepabonde hwemuntu veshe hunofanira kukosheswa kwemene. Antu anodanana anokurudzirwa maningi kuti atange aenda kovenekwa ngazi asati atanga kuita zvepabonde.

Utano hwepabonde neutano hwekubara hwemunhu weshe hunofanire kukosheswa kwemene ndombi nemadzimai echidoko anokurudzirwa maningi kuti ashandise zvidhende zvakagadzirwa ngeunyanzvi hukurutu kana einge aripamazuwa awo ekuteera.

Utano wekubara neutano wepabonde wemuntu weshe unofane kukosheswa kwemene kunyanyisa utano waana mai wekubara nehwe wana atootori anofanira kuramba eivhenekwa kuchipatara ngemadhokodheya.

Mazuva anyamashi zviro zvabaanaka kwemene. Kuneantu anotamba mitambo yakaita semabhora kujaha kutomuka nekurumba. Anokurudzirwa maningi kuti vaende koovhekwa ngemadhogodheya kana veinge vakuwara veitamba mitambo yavoyo.

Atambi emitambo yakati kuti, yakaita semabhora , kurumba, kujaha, kutomuka anokuridzirwa maningi kuti vatwasamure mwiri yawo kugwinyisa makodo netsinga nekuti ngazi isvike zvakanaka kumwoyo.

Vantu vanotamba mitambo yakasiyana-siyana sekurumba, kujaha, kutomuka, nembabhora eshe enyara neemarenje anokurudzirwa maning kuti amwe mvura yakawanda peshe-peshe.

Vatambi vemitambo yakasiyana- siyana, yakaita semabhora, kurumba, kutomuka, kujaha, anokurudzirwa maningi kuti adakarire kwemene, kumwa mvura yakawanda peshe-peshe.

Atambi emitambo yakati kuti akaita semabhora, kurumba, kutomuka nekujaha anokurudzirwa maningi kuti kana einge akuvara aende kovhenekwa kuzvipatara ngemadhogodheya nana mukoti, kuti mhiri yavo irambe yakati gwindiri.

Atambi emitambo yakati kuti yakaita sekurumba kujaha kutomuka nemabhora enyu aya nemurenje vanokurudzirwa maningi kuti vaende kuvhenekwa ngemabhokodheya nanamukoti nguwa yeshe yeshe .

Vatambi vemitambo yakaita sekurumba mabhora kujaha nekutomuka. Vanokurudzirwa maningi kuti vadakarire kwemene kutwasamura mwiri yavo kugwinyisa makodo netsinga.

Mazuwa anyamashi zviro zvabashamburika kwemene atambi emitambo yakaita semabhora emarenje neanhu anotomuka nekurumba anokurudzirwa maningi kuti kana einga akuware murenje aende konasirwa nekuvhenekwa ngemadhokodheya

Vantu vanotamba mitambo yakaita sekurumba kutomuka kujaha nemabhora anokurudzirwa maning kuti vamwe mvura yakawanda peshe peshe kuti varambe vane utano hwaka hlamburika kwemene.

Vantu vanotambe mutambo takaita nekurumba kujaha nemabhora vanokurudzirwa maningi kuti kana veinge vakuwara vaende koona vanachiremba nemadhokodheya kuti vabetserwe kwemene.

Vatambi vemitambo yakati kuti sakaita sokurumba mabhora kujaha nekutomuka zvakadaroko vanokurudzirwa maningi kuti vadye zvikafu zvineutano kunyanyisa mashizha nemichero yemumbuti.

Atambi emitambo yakaita semabhora kurumba kutomuka nekujaha anokurudzirwa maningi kuti achengetedze hutano hwavo kana einge akuwara eitamba mutambo wavo ngaaende kovhenekwa ndianamukoti nemadhokodheya.

Vatambi vemitambo yakaita sekujaha, kurumba, kutomuka nemabhora vanokurudzirwa maningi kuti vadakarire kwemene kutwasanura mwiri yavo kugwinyisa makodo, tsunga nemishuna.

Vantu vanotamba mitambo yakaita semabhora, kurumba, kutomuka nekujaha, vanobakurudzirwa maningi kuti kana veinge vakuwara vaende koonekwa nekuvhenekwa ngemadhogodheya nanamukoti nguva ichiripo.

Mazuwa anyamashi zviro zvabaanaka kwemene. Kwaane zviro nezvimuchina zvakagadzirwa ngeunyanzvi hukurutu, zvokubatsera madhokoteya naana mukoti kurapa nekuvheneka antu anemishuna inopanda.

Mazuva anyamashi kuchipatara kuma kirinika nekundau dzinobetserwa anhu anorwara, zviro zvabaanaka kwemene, paane zvimishina zvakagadzirwa ngeunyanzvi ukurutu zvekubetsera madhokodheya nana mukokhoti pakuvheneka nekurapa arwere.

Mazuva anyamashi zvintu zvabai shamburika kwemene ku zvipatara ne kuma kirinaka kwane zvimushina zvaka nasirwa ne unyanzvi ukurutu zveku detsera madhokodheya nana mukoti kuvheneka neku rapa antu ane mushuna inopanda.

Taiti ijee damba igwinyiso, izvo zviro zvaba anaka kwemene kuzvipatarayo, kwaane zvimushina zvakagadzirwa ngeunyanzvi hukurutu zvekubetsera madhokodheya nanamukhoti kuvheneka kurapa antu anorwara.

Mazuwa anyamashi zviro zvabaanaka kwemene kuzvipatarayo kwaane zvimishini nezviro zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu Zvekubetsera madhokodheya nana mukoti kurapa nekuvheneka antu anenge ane matenda.

Asharukwa ekudhaya aishandisa mbuti kuhapa matenda akati kuti pambutiwo vaitora zvimidzi mashizha makwati nemichero yembutiwo kurapa matenda eshe eshe atingafunga ngezvawo.

Asharuka ekudhaya aishandisa mitombo yaibva kumbuti nezvi rimwa nema shango kurapa matenda aka siyana siyana ma tenda asizi ku jairikapi nema tenda aka jairika kwemwene

Asharuka ekudhaya aishandisa zvimbuti, kurapa matenda akati kuti. Pambutiyo vaitora midzi, makwati, mashizha, michero nezvimabazi zvembutiyo kurapa matenda akasiyana-siyana .

Asharuka ekudhaya aishandisa mbuti, makwati ayo, midzi, mashizha nemichero kurapa mikhuhlani yakati kuti. Mikhuhlani isizi kujairikapi nemikhuhlani yakajairika kwemene.

Asharuka ekudhaya aishandisa mutombo yaibva kumbuti kumudzi dzembuti kumakwati mashizha nemuchero kurapa matebda akasiyana siyana asizi kujairika pe neakajairika kwemene.

Asharuka ekudhaya aishandisa zvirimwa mashango nembiti semitombo yekurapa mikhuhlani yakati kuti. Pazvirozvo vaitora makwati ,midzi ,mashizha, nemichero yembitiyo, kurapa mikhuhlani.

Asharuka ekudhaya aishandisa mitombo, yaibva kumbuti, makwati embuti, mudzi dzembuti, mashizha embuti nemichero yembuti kunasira mitombo yairapa mikhuhlani yakati kuti.

Asharuka ekudhaya aishandisa mbuti zvirimwa mashangi zveshe izvozvo kurapa mikhuhlani pambuti vaitora midzi makwati zvimapazi nemichero yembitiyo yokurapa mikhuhlani yeshe yeshe.

Asharuka ekudhaya aishanisa mitombo yaibva maningi kumbuti. Pambuti vaitora mudzi, votorazve makwati, votora mashizha nemichero kurapa matenda akasiyana-siyana asizi kujairikapi neakabaa jairika kwemene.

Gavakava kambuti kanoonekwa pamizi ngemushango. Asharuka ekudhaya kambutiko aka aikashandisa kurapa matenda akasiyana-siyana, asizi kujairikapi neakajairika, kusanganisirazve kainasira ganda.

Asharukaa ekudhayaa aishandisa mitombo yaibva kumumbuti, pambutiyo paitorwaa zviro zvakaita semakwati, midzi , mashizha , michero nezvibazii kurapa matenda akati kutii.

Gawakawa kambuti kanorapa matenda nemikuhlani yakati kuti. Kambuti kona aka kanorapa matenda asizi kujairikapi ngematenda akabajairika kwemene seantu aya ane mapundu paganda.

Asharuka ekudhaya aishandisa mitombo yaibva kumbuti pambutipo paitorwa midzi, makwati, mashizha, zvimapazi nemichero kurapa matenda akati kuti asizi kujairikapi neakajairika.

Asharuka ekudhaya aishandisa mitombo yaibva kumbuti maningi. Pambuti papo vaitora makwati, mashizha, midzi kana michero yembuti yokurapa matenda akati kuti.

Asharuka ekudhaya ayishandisa mitombo yaibva maningi kumashango zvirimwa nembuti pambutipo vaitora midzi makwati ,mashizha nemichero kurapa matenda akasiyana siyana nekuchenesa ngazi mumwiri mweandu.

Asharuka ekudhaya aiba shandisa maningi mitombo yaibva ku mbuti pa mbuti pona apapo vaitora mudzi dzakona makwati e mbuti mashizha ne michero ye mbutiyo kugadzira mitombo yaka siyana siyana.

Vasharuka vekudhaya vaishandisa mitombo yaibva pamumbuti. Pambuti pona apapo vaitora midzi, mashisha, makwati, zvimapazi nemichero yembutiyo kurapa matenda eshe eshe.

Asharuka ekudhaya aishandisa mitombo yaibva kumbuti, zvirimwa, nemashango, kurapa mikhuhlani inenge yanesa kwemene, mikhuhlani isizi kujairikapi , nemikhuhlani yakajairika kwemene.

Gavakawa kambuti kanoonekwa pamizi nemushango .Kambutiko aka kanorapa matenda akati kuti , matenda asizi kujairikapi nematenda akajairika kwemene akaita semundani munenge mweimona .

Vasharukwa vedu vanoshandisa mbuti zvirimwa ngemashango kurapa matenda akasiyana siyana pambuti vaitora midzi votora ne makwati votora mashizha vene muchero dzacho na idzodzo kurapa matenda.

Asharuka ekudhaya aishandisa maningi zvirimwa nembuti kurapa matenda akasiyana-siyana asizi kujairikapi nematenda akajairika kwemene, akaita sekupanda kwemundani, kupanda kwmarenje nekupanda soro.

Asharuka ekudhaya aishandisa mitombo yaibva kumakwati, mashizha, midzi nemichero yembuti kurapa mikuhlani yakati kuti. Isizi kujairikapi nemikuhlani yakajairika kwemene.

Asharukwa ekudhaya, anasekuru, anambuya nemadzitateguru, aishandisa mitombo yaibva kumbuti. Vaitora midzi, makwati, mashizha nemichero yemimbuti kurapa matenda akasiyana-siyana.

Asharuka ekudhaya aishandisa mitombo yaibva kumbuti, kumashizha ayo, makwati, midzi nemichero. Zvirozvo izvo zvairapa mikuhlani yakati kuti, isizi kujarikapi neyakajairika kwemene.

Asharuka ekudhaya aishandisa mitombo yaibva kumbuti, zvirimwa nemashango. Pazvirozvo izvozvo vainyanya maningi kutora midzi, mashizha, makwati nemichero kurapa matenda akati kuti.

Asharuka ekudhaya aishandisa mitombo yaibva kumbuti nezvirimwa. Pazvirozvo vainyanya maningi kushandisa midzi, makwati, mashizha nemichero yezvirozvo kurapa matenda akati kuti.

Asharuka ekudhaya aishandisa mbuti, zvirimwa nezvimashango kurapa matenda akasiyana siyana. Pazvirozvo i,vo vaitora maingi makwati, mashizha, nemidzi nezvimichero zvacho kurapa matenda.

Vasharukwa vekudhaya vaishandisa mitombo yaibva kuzvimbuti. Pambuti iyo vaitora midzi, makwati, zvimapazi , mashizha kana michero yembutiyo kurapa matenda akati kuti.

Gavakava kambuti kanooneke pambatso ngemushango , kambuti aka kanorapa mikhuhlani yakati kuti , kanorapa mikhuhlani isizi kujaitikapi nemikhuhlani yakajairira kwemene kanonasira futi anda.

Asharuka akudhaya aishandisa zvirimwa mashango zveeshe mashakani zveshe nembiti kurapa mikhuhlani yakasiyana-siyana, kurapa mikhuhlani isizi kujairikapi ,nemikhuhlani yakajairika ,yakaita sekupanda kwemundani .

Asharuka akudhaya aishandisa mitombo yaibva kumbuti. Pambuti pona apapo vaitora makwati, midzi mashizha, nezvimichero zvembitiyo kurapa mikhuhlani yakati kuti.

Asharuka ekudhaya ayishandisa mitombo yayibva maningi kumbuti. Pambuti pona apapo, wavayitora mudzi, mapwati, mazhizha nemichero yembuti yokurapa mikhuhlani isizikujairikape neyakajayirika.

Asharuka ekudhaya anambuya, anasekuru nemadzitateguru edu aishandisa mitombo yaibva kumbiti, kumakwati, midzi mashizha nemichero kurapa mikhuhlani zvirozvo izvi zvichikushanda hee nanyamashi.

Asharukwa ekudhaya ana mbuya nana sekuru nemadzitate guru edu aishandise mitombo yaibva kumbiti pambitiyo vaitora mashizha makwati emuti midzi zvakadaroko kurapa matenda akasiyana siyana.

Asharukwa ekudhaya aishandisa mimbuti kurapa matenda , kwaishandiswa mumbuti yakaita semigwavha pamigwavha vaitora makwande kana midzi kana muchero wakona iwowo kurapa matenda akajairika neasizi kujairikapi.

Asharuka ekudhaya aishandisa mbuti kurapa matenda. Ayishandisa makwati, midzi, mashizha, zvimapazi nemichero yemiti yeshe yeshe kurapa matenda asizi kujairikapi neakajairika.

Asharuka ekudhaya aishandisa mitombo yaibva kuzvirimwa kumbuti pambuti po vaitora midz makwati mashizha nemichero yemumbuti dzo kurapa mukhuhlani yakati kuti isizi kujairikapi neyaka jairika.

Asharuka ekudhaya ayishandisa mitombo yaibva kumbuti nashizha makwati midz nemichero yembiti kurapa matenda ne mukuhlani zvakati kuti zvisizi kujairikapi nezvakajairika kwemene.

Asharukwa ekudhaya anambuya, anasekuru nemadzitateguru edu, vaishandisa mitombo yaibva kuzvimbuti, mashizha ayo, midzi yayo nemakwati kurapa makhuhlani nematenda zvakati kuti.